Wajabcinmmu ga wasu a kewaye da mu, a matsayina na ɗan adam ina da nauyi da dama da ya rataya akaina, dan gane da wasu mutane da ke kusa da ni, dangina, maƙwafta, abokai, abokan aiki da sauran al'umma gaba ɗaya, waɗannan nauyuka sina daga cikin ababen da ke tabbar da zaman lafiya, fahintaj juna da cigaban al'umma, anan zan bayyana wasu daga cikin waɗannan alhakin na farko: Wajibi ne in girmama kowa da kowa komai matsayinsa ko shekarunsa, girmama tana nuni da kyawawan halaye kamay yin sallama, gujewa cin mutinci, da sauraron ra'ayin wasu, girmamawa na ƙara danƙom zumunci, da kyautata alaƙa tsakanin mutane. Na biyu; Inada alhakin taimakawa waɗanda ke buƙata taimako taimako ba lalle sai da kuɗi ba, yana iya kasancewa da lokaci, shawara, koma da aiki, idan wani yana cikin damuwa ko rashin lafiya taimakon da zan bayar na iya sauƙaƙa masa rayuwa, wannan alhakin yana ƙara soyayya da tausayi a tsakanin al'umma. Na uku; Yana da matiƙar mahimmanci in kasance me gaskiya da amana, wannan yana nifin kada in yaudari mutane, kada in ci amanarsu, kuma in riƙe alƙawura, haka yana sa mutane su dogara da ni, kuma ya... ya gina amintaka da fahinta me kyau. Na huɗu: Ina da nauyin kare hakkin wasu, be kamata in hana wani damar da ya dace da shi ba, ko in tauye masa ƴanci, dole ne in mutunta ƴancin wasu kamar yadda nike so a mutunta nawa, wannan yana tabbatad da adalci a cikin mu'amala. Na biyar: Yana daga cikin nauyin da ke kaina in kasance me haƙuri da juriya, mutane dana....nada ra'ayoyi daban daban da halaye masu banbanci, saboda haka dole in koyi yadda zan zauna dasu cikin sallama, cikin salama in guji faɗa da rikici, in kuma zama wanda ke son fahintar juna. Na shida: Nada alhakin kiyaye mahalli da tsaftan wurin zama, idan na zubar da shara ko na lalata kayan jama'a hakan na cutar da kowa a kewaye da ni, don haka yana da kyau intaimaka wajen gyara da tsaftace mahalli. Na bakwai: Wajibi ne in ilmantar da wasu da abinda na sani musamman idan hakan ze amfani rayuwassu ture ilimi yana temakawa wajen cigaban mutane, da al'umma baki ɗaya, wannan ilimi ze iya zama na addini, na rayuwa, ko kuma na sana'a. A ƙarshe yana daga cikin hakkinmmu mu ƙarfafawa juna gwiwa misa juna farin ciki, mi ziyarci juna a lokacin buƙata ko damuwa, waɗannan abubuwa na ƙara danƙon ziminci da haɗin kai a tsakanin al'umma, idan kowa ya fahimcii waɗannan alhaki kuma ya rungume su da gaske to tabbas zamu rayu cikin zaman lafiya, cigaba da fahimtaj jina, al'umma zata bunƙasa, kuma mutane zasu zauna cikin farin ciki da kwanciyar hankali da temakawa juna.

Ga wani bayani a harshen Hausa wanda ke bayya wani ƙalubale na rayuwa da ya ƙara ƙarfin hali da ƙarfin zuciya, wani ƙalubale na rayuwa da ya ƙara min ƙarfi rayuwa cike take da ƙalubale da gwagwarmaya, ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da na fuskanta a rayuwa shine lokacinda mahaifina ya rasa aikinsa, lokacinda nake makaranta a sakandare, wannan lamari ya canza komi a iyalinmmu domin shini gimshiƙin gidanmmu kuma mafari na samun kuɗi, ranadda ya dawo gida da labarin cewa an kore shi daga aiki, dikkanmmu muka shiga cikin damuwa da tashin hankali, wannan yanayi ya jefamu cikin matsanancin hali na rashin kuɗi, abinci ya fara ƙarewa, kuɗin makaranta ya zama wata matsala harma da kaya na yau da kullum kamar: Sabulu, da man shafawa, suka zama wani abu me wahala, a wannan lokaci na ƙara fahimtar cewa rayuwa bata da tabbas, kuma ana buƙatar shiri da ƙarfin zuciya, wajen fiskantar sauye sauyen da ka iya zuwa ba tare da gargaɗi ba, dudda wannan matsin lamba ban dena zuwa makaranta ba na dage da karatu, na rage shag...shagala da wasanni, kuma na fara temakawa mahaifiyata wajen sayar da kayan miya a kasuwa bayan makaranta, wannan ya koya min mahimmancin aiki tuƙuru, da taimakon juna a cikin gida, a hankali na fara fahintar yadda ake tafiyar da kasuwanci, yadda ake lissafi da kuma yadda ake mu'amala da mutane cikin kirki da gaskiya, a wannan ƙalubale na rayuwa na koyi darussa da dama na koyi juriya da haƙuri, da kuma rashin fidda rai koda rayuwa tayi tsauri, na fahimci cewa kowane hali da mutum ke ciki yana iya zama wata hanya ta koya sabbin abubuwa da kuma gina ƙwazo a zuciya, dudda cewa na sha wahala a lokacin sede yanzu ina ganin hakan a matsayin wata dama da ta gyara tunanina da rayuwata gaba ɗaya, bayan shekara guda mahaifina ya samu wani sabon aiki kuma abubuwa suka fara dawowa dede, amma wannan ƙalubale ya riga ya saka wata sabuwar fahinta da ƙarfin gwiwa a zuciyata, ya koya min kada in dogara da wani sosai, har na manta da iya tafiyar rayuwa da kaina, ya koya min mihimmancin ilimi, aiki tuƙuru da tawakkali ga Allah. A ƙarshe wannan ƙalubale be karya ni ba sede ya ƙarfafani yanzu idan na fuskanci wata matsala bana firgita ko faɗuwar gaba, gaba ɗaya domin na riga na ƙware wajen jimrewa da neman mafita, wannan darasi ne da nake alfahari da shi har yanzu, idan mutin ya shiga wani hali ya dage ya nemi mafita ya temaki kanshi kar ya tsaya cewa nema se wani yayi mashi, yayinda mahaifina ya rasa aikin nan inda mun zauna dummun rungume hannu to da bamuga dede ba amma ya koya mana darasin yanda zamu tashi mu nemi na kanmmu mu temakama kanmmu, muyiwa kanmmu abinda ya dace, to wannan shine diyyayinda ka tsinci kanka a wani abu to kasan wani ƙalubale ne ana buƙatar kayi ƙoƙari ka temakawa kanka ka nemi wani abu da ze temakeka, sana'a ne aikin ƙarfi ne dudde da sauransu, wannan shine ƙalubalenda zakayi kasa wa rayuwa me kyau.

Idan mutin ya kwatanta kansa da wasu da sike da shekaru ko matsayi matsayi iri ɗaya da shi, yana iya fiskantan nau'o'i na tinani da jin daɗi ko damuwa daban daban, wannan halin ke kwatantawa wani abu ne kwatanta wani abu ne da ya saba faruwa a rayuwa musamman a cikin al'umma, inda ake kallan cigaba da nasara ta zahiri, a wasu lokuta mutin yana iya jin ƙarfin gwiwa da farin ciki idan yaga yana samun nasarori ko cigaba fiye da sauran takwarorinsa, wannan yana iya kawo jin daɗi, kwanciyah hankali da kuma ƙara masa ƙwarin gwiwa domin cigaba da ƙoƙari, yana iya fassara hakan da cewa yana tafiya a hanya madedeciya, kuma hakan na ƙara masa bege da buri a rayuwa, amma wasu lokuta idan mutin yaga wasu sinfi shi cigaba ko kuma sina da wasu abubuwa da shi be samu ba, kaman ilimi, dukiya aiki ko mtsayi, hakan na iya janyo masa baƙin ciki kishi ko jin cewa be kaiba, wannan yana iya haifar da damuwa wannan yana iya haifar da damuwa, rage ƙwarin gwiwa da kuma sawa mutin ya fara ganin kansa a matsayin wanda be dace ba ko kuma be isa ba, a irin wannan lokaci yana da sauƙi mutin ya fara tambayar kansa tambayoyi irin su miyasa ban kai su ba? Ina na tsaya? Ko shin inada makoma? Wasu lokuta kuma wannan kwatantawa kan iya haifar da gasa me kyau wadda zata ƙarfafa mutin ya ƙara ƙoƙari domin cimma nasarorin da yasa a gaba, misali idan mutin yaga abokinsa ya samu ƙarin girma a aiki saboda jajircewa da dagewa ze iya ɗaukar hakan a matsayin darasi ko ƙwarin gwiwa domin shima ya dage, wannan yana koya darasi ne me kyau saboda idan har kaga wani abokin aikinka an mashi ƙarin girma jajircewashshi ce ta jawo akai mashi ƙarin girman to kaima idan kayi koyi da shi, ba wani abu bane dan ka jajirce kai koyi da shi da kaima har ka kaiga wannan matsayin da aka samu ya samu, a wannan fannin kwatantawa na iya zama wata hanya ta ƙarfafa juna da bunƙasa, dik da haka yana da mahimmanci mutin ya fahimci cewa kowa nada tafiyarsa ta rayuwa daban, abinda wani ya cimma yanzu wataƙila kai zaka cimmashi daga baya koma ka wuce shi, wannan bayani haka ike, idan wannan lokacinshi ne mutin ya samu cigaba ya mallaki abubuwa to kai ƙila wannan lokacin ba shine me alheri a gareka ba, idan Allah ya kawo naka laokacin se kaga har kafi wancan, so rayuwa ba gasa bace in kaga wani ya samu abubuwa to kaima kai haƙuri lokacinka na nan zuwa, in kace zakai gasar kuma za'a iya samun matsala, rayuwa ba gasa bace tsantsa, kowa nada lokacinsa da hanyarsa, kwantatawa da girmamawa zasu fi amfani idan aka yi su cikin natsuwa da fahintar ƙaddara, da banbancin hanyoyin rayuwa, don haka idan mutin ya kwatanta kansa da takwarorinsa yana iya fiskantan haɗaɗɗan yanayi na jin daɗi ko baƙin ciki, dangane da yadda yake kallan rayuwa da nasara, amma abu mafi mihimmanci shine a maida hankali kan cinm... kan cigaban kai fahimta cewa rayuwa tafiya ce da keda matakai daban daban, kuma kafi dacewa da rayuwarka, idan kai haƙuri da juriya to du'irin wannan abun idan muka dage muyi koyi da abu me kyau yanda wani ya kai wani wuri to muma mi koyi da wannan abun me kyau, ba wai mu rinƙai wa mutin hassada ba, ganin ai wancan yayi gida yayi mota yana da kayan sawa yana da wanan yana to ni dan bani da shi ka'imma shi hassada, ka'inyi baƙin ciki, ka'inji haushinshi in taya shi munna in lakacin nawa yai nima haka zanga na samu fiye da shi, so hassada bashi da kyau mi ƙoƙari muma mu nemi na kanmmu, mi koyi da abu me kyau ba...ba... ba hasadda ba.

Me nake tinani game da saban salan kayan kwalliya da ya zama ruwan dare a yanzu? saban salan kayan kwalliya ko kuma salo na zamani yana ɗaya daga cikin abubuwanda ke jan hankali da tasiri a cikin al'umma, musamman matasa, wannan saban salo da ake kira wannan saban salo ya zama ruwan dare wajen shahara a kafafen sada zimunta, fina-finai da kuma harkokin rayuwa na yau da kullin,, wannan salo yana canzawa da sauri kuma yana zuwa da sabbin kayayyaki, sabbin yana yan yanayi da kuma sabbin hanyoyin nuna kyan jiki da halitta, a matsayina me lura da abubuwa da ke wakana a rayuwar yau, ina ganin wannan saban salo yana da ɓangarori guda biyu: Akwai nagarta kuma akwai illa, a ɓangaren guda wannan salo yana baiwa mutane dama su bayyana kansu su kasance masu ƙirƙira da fasaha, yana kuma taimakawa wajen bunƙasa harkar masana'antu da kasuwanci, domin kamfoni da masu ɗinki da ƙira, sina samun riba daga sabbin kayayyaki da ake ake kira na zamani, haka kuma yana bawa mutane ƙwarin gwiwa siji daɗin kansu da irin salan da sika zaɓa, amma a ɗaya ɓangaren akwai abubuwa da za'a iya cewa sina da illa ko rashin amfani, dama di'abinda aka ce ga amfaninshi ta wani ɓangaren se an sami inda yake da illa ko rashin amfani, da farko de wannan saban salo yana matiƙar sa mutane shiga tsadar rayuwa, wasu mutane musamman matasa sina kashe kuɗi fiye da kima wajen bun wannan saban salo, hassina yin aran kuɗi ko shiga bashi haka kuma wasu daga cikin waɗannan salo sina saɓawa da al'adunmmu da tarbiyar da mike girmamawa a nan Najeriya, da kuma al'ummar hausawa gaba ɗaya, wasu tufafin sina bayyana sassan jiki fiye da kima wanda hakan ke jawo rashin ladabi da kuma faɗuwam martaba, tabbas a irin wannan saban salan akan sami tifafi da ake sawa in an sa kaga dus surar jiki ta bayyana, wanda yana ja wannan rashin ladabi ne, kuma kana yarda martabar gidanku ne da martabar kanka gaba ɗaya, baya ga haka wasu matasa sina shan wahala wajen bin salan, da ba da ba zai dace da su ba, misali wani salo da ya shahara a ƙasashen waje, idan aka kawo shi cikin al'ummammu yana iya zama ba dede ba da fahimta ko kuma hali, wannan yana haifar da matsala ta gurɓata tarbiya da kuma mantawa da ainihin asalinsu na Hausa, a taƙaice saban salo kayan kwalliya yana da tasiri me ƙarfi a cikin rayuwam mutane musamman matasa, yana da kyau mu rinƙa kallan wannan salo da ido biyu, mu ɗauki wanda ya dace da al'ada da tarbiya, kuma mu bi... mu guji bin duk abinda ze iya cutadda mu ko kuma ya rage darajammu, idan muka riƙa amfani da hikima wajen bin sabbin salo to zamu ci moriya ba tare da munyi asara ba, shi wannan saban salo duyyayinda wani abu yazo na sabo to dole se an bishi sannu a hankali a duba saboda kar muje garin neman gira a rasa ido, garin kooan wani salo muje muna koyo abinda be dace ba, a memakon ya zame mana abi me kyau yazo ya iya zama mara kyau.

Matasa sune ginshiƙin ƙasa kuma rayuwarsu nada matiƙar mahimmanci wajen gina makomar al'umma, amma a yau ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke barazana ga rayuwam masa.... matasa itace shaye-shaye, musamman amfani da barasa, wannan rubutu zeyi bayani da nasiha kan haɗurran dake tattare da shan barasa, ga matasa da kuma yadda zasu gujewa faɗawa cikin wannan mugun hali, barasa na ɗaya daga cikin abubuwanda ke janyo ruɗani da ɓarnatadda hankalin mutin, matasa da dama sin fara shan barasa ne saboda san kwaikwayon matsin lamba daga abokai, ko kuma dan suji daɗin kansu, wasu sina ganin cewa shan barasa alamace ta girma ko zamani, amma wannan kuskure ne babba, barasa ba ze ƙara ƙima ko darajar mutin ba, sede tauyewa, tauye masa lafiya da makomassa, shi wannan shan barasa fitina ne ga matasanmmu, tinda ba ze taɓa zame masu alheri ba sede ya ja masu matsala a rayuwassu. Haɗuran shan barasa; Haɗari na farko; Barasa na shafar ƙwaƙwalwa yana hana mutin tinani me kyau kuma yana sa yanke shawara cikin rashin hankali, yayinda matasa sika dogara da shan barasa ze taɓa ƙwaƙwassu ze hana su siyi tinani me kyau, kuma ze sasu sina yanke shawara cikin rashin hankali, tinda sin riga sin bugu zasi ta tinɓele zasi ta yin abubuwa cikin rashin sani, wannan na iya jefa mutin cikin hatsari kamar: Haɗarin mota, ko su faɗa a wani lambatu, ko su je su bigi bishiya ko su faɗa gashi nan de abubuwa da dama tinda basu a cikin hayyacinsu. Na biyu: Dogaro da barasa yana iya haddasa cututtuka masu tsanani shan barasannan ga matasa ze jawo masu ciwo, musamman ciwon hanta, ze iya sa zuciyassu ta rinƙa bigawa da kuma wasu cututtuka irin na jijiyoyin jiki. Na uku: Matashi me shaye-shaye yana iaya rasa aikinsa ko samun ƙarancin damar aiki, saboda rashin ƙwazo da rashin gaskiya yayinda matshi ya maida barasa abin shansa sabo...aikinsa ze rinƙa tangal tangal tinda ko yaushe yana bige ba zai iya tsayawa yai wannan aikin nashi yanda ya kamata ba, to rashin tsayawar yai aikin kullin yana bige ze iya sawa ya rasa aikin ba ze rinƙa aikin da ƙwazo ba. Na huɗu: Barasa yana san mutin ya rasa mutinci da amincewar iyaye da al'umma, haka yana iya haifar da zaman banza barin makaranta da faɗawa cikin miyagun laifuffuka, kamar: Satar waya, fashi da fyaɗe, yayinda barasannan ta zama ruwan dare ga matashi ba ze iya haƙura ya dena sha ba, to tin yana samun kuɗin yana siya wata ran bashi da shi zai iya kai shi ga ga ga yaje ya saci wani abu ya siyar dan ya sha wannan barasar, ko yaje yai fashi ko kuma in yasha ya bugu yaje yai wa yara fyaɗe, diyyasa kanshi a wani matsala yasa wasu a wani matsala. Yadda za'a gina yadda za'a guji shan barasha, yadda za'a guji shan barasa zama tare da mutanen kirki, zama tare da mutanen kirki ka zaɓi abokai na gari da zasu ƙarfafa maka gwiwa wajen aikata alheri, ka guji zama da masu shaye-shaye, yayinda kake tare da abokai nagari zasu rinƙa nuna maka illan yin wannan shaye-shayen, zasu rinƙa gaya maka abu me kyau, zasu gaya maka kayi wannan shine me kyau, kabar wannan ba shi da kyau. Na biyu: Neman ilimi da tarbiya ilimi na kawo haske a rayuwa, ka tsare kanka da ilimi na addini da na zamani dan ka gane illab barasa, rungumas sana'a ko aiki, matashi yana da abin yi bazai bada dama ga shaye-shaye ba, rashin aikin yi na daga cikin abubuwanda ke jefa matasa cikin halaka, kiyaye umarnin iyaye da malamai sune ginshiƙin tarbiya, ka saurare su domin sina so ne siga rayuwarka ta kyautata ta inganta, matasa si gane cewa barasa ba hanya ce ta samun jin daɗi ba, illa ce wadda ke rusa rayuwa da makoma, dole ne su fahinci cewa ƙasar nan tana buƙatassu a matsayin jagororin gobe, ku zama masu tsoron Allah ku nisanci barasa ku zauna da mutanen kirki, ku tari...ku karɓi tarbiya ku dogara da Allah, rayuwarku ta zama abin alfahari idan kuna ƙauracewa shaye-shaye.

Tsaro na kai da hanyoyin kare kanka tsaro na kai yana nifin matakan da mutin ke ɗauaka dan kare kansa daga haɗari, cutarwa ko barazana daga wasu mutane ko yanayi, yana da matiƙar mahimmanci mutin ya sani cewa lafiyassa da tsaransa sina hannunsa kafin wani ya taimaka masa, idan aka kiyaye tsaro na kai za'a rage yawan haɗura da barazana ga rayuwa da lafiya, akwai hanyoyi da dama da mutin ze iya bi domin kare kansa na farko dai: Mitin ya kasance me lura da mahalli, idan mitin yana yawo ko fita wani wuri yakamata ya ding...ya rinƙa kallan inda yake tafiya da kuma abubuwanda ke kewaye da shi, wannan yana taimakawa wajen gano duk wani abu da zai iya zama barazana ko haɗari. Na biyu: Gujewa wurare da basu wurare da basu da lafiya ko tsaro, musamman a lokacin dare, idan mutin yana tafiya a... a daren rana yakamata ya nemi hanya me haske ko kuma ya tafi da wani mutin domin ƙarin tsaro. Na uku: Yana da kyau mutin ya dinga sa... sanar da wani inda ze tafi da kuma lokacin da ze dawo, shima wannan tsaro ne yana taimakawa dangi ko abokai su san inda mutin yake ko inda ya tafi su san halin da yake ciki, idan wani abu ya faru za'a iya neman shi a ce aiko yace ya tafi wuri kaza, ga sanda ya tafi yace ze dawo lokaci kaza to in aka ga mutin be abu ba se a bincika inda yace ya tafin. Na huɗu: Yakamata mutin ya kiyaye wayar salulansa a caji da kuma a kusanci, hakan ze bashi damak kira ko aika saƙo idan wata matsala ta taso, idan mutin yana da waya yakamata ko yaushe ta zama tana da caji, di'inda yaje ze iya bashi damak kira ya sanar da halin da yake ciki saboda tsaro, hakan nan yana da kyau mutin ya san lambobin gaggawa na jim'an tsaro a ƙasassa. Na biyar: Yana da kyau mutin ya guji shiga cikin rikici ko rikitarwa da muatane, idan aka sami saɓani mutin yayi ƙoƙari ya fita a hankali ba tare da jayayya ba dan ya kare kansa, har ila yau yana da amfani mutin ya koyi wasu dabarun kare kai kamad dabarun tserewa ga wanda ke san cutadda kai, idan wani yana da alamun yana so ya cutadda kai, to kai ƙoƙari ka koyi wasu dabaru wanda zaka tsere daga wannan cutar da mutumin yake so yai maka, ko aydda ake kare kai idan an kai maka haɗari, shima ya kamata ka koyi wannan dabarun ko mutin ya kawo maka duka ne ko sara ko wani abu yadda zaka kare kanka daga wannan haɗarin, ga mata musamman ga mata musamman yakamata su ƙara tsaro idan suna tafiya su kaɗai, kamaɗɗaukar kayan kariya kamar busheshshen barkono da ake fesawa, ko kuma amfani da ƙaramin ƙararrawa da zasu da zasu da zata iya jawo hankali idan wani abu ya faru, tsaro na kai ba wai kawai yana nufin hana kai hari bane, wato mutin hana kai hari bane harma yana haɗa da kare lafiyar ƙwaƙwalwa da ta jiki, wato mutin ya nisanci damuwa ya dinga cin abinci me kyau, da yin bacci m ishashshe, idan mutin yana cikin ƙoshin lafiya ze fi iya lura da kansa da kuma kare kansa a lokuta masu wahala. A ƙarshe tsaro na kai ba dole se an shiga wani hali me tsanani ba, da zarar mutin yasa hankali ya san mahimmancin lura da kansa da mahalli kuma yayi amfani da waɗannan shawarwari, to ze kasance cikin ƙarin kariya da lafiya. Kare kai hakki ne kuma nauyi ne da kowa keda shi a kansa.

Yadda nake ji game da kowane mataki da nake ɗauka a tafiyata ta cigaban, um tafiya cigaban kai wata hanya ce me mahimmanci wanda kowa ze ci gajiyarta idan aka bita da niya da gaskiya, kowane mataki da mutin ke ɗauaka a irin wannan tafiya yana da tasiri na musamman a zuciya da rayuwassa gaba ɗaya, ga yadda nake ji da fahimta game da kowane mataki a tafiyata ta cigaban kai, a farkon tafiya na kasance cikin ruɗani da rashin tabbas, amma duk da haka amma duk da haka se na fara jin ƙwarin gwiwa. Na farko: Jin daɗin cewa na yanke shawarar sauya rayuwata, wannan mataki yana da wahala domin yana buƙar ƙwazo, sadaukarwa da ficewa daga yankin jin daɗi, ina jin tsoro da rashin tabbacin abinda ke gaba; amma kuma akwai wani sashe a zuciyata da ke cike da fata da bege, a matakin koyon sabbin abubuwa ina jin kama ƙwaƙwalwata tana faɗaɗa tana faɗaɗa na fara fahimtar abubuwa da ban taɓa ganewa ba a baya, ina kuma jin gamsuwa da kaina, duk lakacin da na koyi sabbin fasaha ko ɗabi'a me kyau, wannan matakin yana cike da farin cikki koyo da kuma wani irin tsoro na kada na gaza, amma duk da haka inaji ƙarfin zuciya da nufin cigaba lokacin da nara aiwatadda abinda na koya nan ne na fara jin daɗin sakamako, ina jin girman kai saboda nasarori da nake samu koda kuwa ƙanana ne, na fara jin cewa ina iya canza rayuwata da kaina ba tare da jin... ba tare da jiran wani yazo ya gyara min ba, wannan mataki yana ƙarfafa ni sosai, dik da haka a wasu lokuta nakan fiskanci gazawa, a irin wannan lokaci ina jin takaici da damuwa, amma kuma ina koyo daga kurakuraina, ina fahintac cewa gazawa ba ƙarshen tafiya bane illa kuwa wata hanya ce ta gyarawa da fahintar inda kuskure ya shiga, wannan yana koya min haƙuri, jurewa da kuma yadda zan fiskanci ƙalubale. A ƙarshe dullokacin da na kalli baya ina jin alfahari da kaina, domin abubuwanda na kasa ganewa ko na kasa sika ju sika shige min ina ƙara fahintas su ɗaya bayan ɗaya ina jin alfahari da kaina, kodayake har yanzu ina kan tafiya, amma kowane mataki da na ɗauka, wannan ƙara min ƙwarewa ike se inji ina ƙara fahinta abubuwa ina ƙara sanin abinda ya dace, ina samun ƙarfin zuciya da hangen nesa akan abubuwanda sika dace, ina jin cewa nafi daraja yanzu fiye da da, saboda na san ina aiki kan kaina dan in zama mafi alheri. A taƙaice kowane mataki a tafiyar cigaban kai yana da darajassa, wasu sina da daɗi si faranta maka, wasu sina da wiya kuma har kaji wahalarsu, amma dik sina taimakawa mini ina gina ingantacciyar rayuwa, wannan tafiya ce da bata da ƙarshe, kuma ina jin daɗin kasancewa cikinta, saboda ina ganin cigaba da tsantsar gaskiya a kaina

wadanne ayukan jiki ke kawo wani farin ciki da dalilan su ayukan motsa jiki suna da matukar mahimmanci a rayuwa ba dan lafiyar jiki kadai ba harda lafiyar kwakwalwa da jin dadi daga cikin ayukan motsa jiki dake kawo mani farin ciki akwai tafiya mai nisa wasan kwallon kafa iyo da kuma rawa kowanne daga cikin wadannan ayukan yana da wani bangare da nake jin dadin sa musamman kuma suna taimaka min wajen samun natsuwa da kwanciyar hankali na farko tafiya mai nisa na daga cikin abubuwan dake burgeni sosai lokacin da nike tafiya a cikin dazuka ko tsaunuka ina jin kamar na fita daga damuwar rayuwa nafi jin dadin wannan aiki saboda yana hadani da yanayin isaka mai dadi kukan tsuntsaye da kamshin itatuwa wannan tafiya tana bani damar tunani da kuma sabunta tunani na haka kuma tana taimaka ma zuciya ta da lafiyar jikina gaba daya sannan wasan kwallon kafa wani bangare ne na rayuwa tun ina rayuwata tun ina karami lokacin da muke buga kwallo tare da abokai ina jin farin ciki mai yawa wannan wasa yana kara man kuzari yana koyar dani koyar da hadin kai kuma yana kara dankon zumunta a tsakanin mu haka nan yawan motsi da gudu da akeyi a wasan na taimaka ma garkuwar jiki da kuma rage kiba iyo kuma wani aiki ne da nike matukar jin dadin sa ina son kasancewa cikin ruwa saboda yana kwantar man da hankali sosai ina jin kamar na samu yanci na musamman lokacin da nike iyo wannan aiki yana kara karfi ga gabobon jiki kamar kafafu hannaye kuma yana taimakama zuciya wajen yin aiki yadda ya kamata bugu da kari iyo yana taimakawa wajen rage damuwa da gajiya a karshe rawa wani aiki ne da nike jin dadin sa musamman lokacin da nike sauraron wakoki masu sa motsi rawa na nishadantarwa tana motsa jiki gaba daya µ kuma tana sakin gajiyarwar gajiywar da ta taru a ranar yana daga cikin hanyoyi da nike amfani dasu wajen bayyana jin dadi na ko kuma fitar da bacin rai bayan ga haka rawa tana taimakawa kwakwalwa wajen zama cikin natsuwa da karfin fahimta a kammalawa ayukan motsa jiki da nike jin dadin su suna da amfani sosai ba kawai don jin dadi ba harda inganta lafiyar jiki da kwakwalwa tafiya kallon tafiya kwallon kafa iyo da rawa suna kara mun farin ciki lafiya da nishadi duk da cewa rayuwa nada wahala wasu lokuta irin wadannan ayukan suna sawa aji dadin rayuwa da kuma fatan gobe wannan yasa nike kokarin samun lokaci domin yin wadannan abubuwa akai akai

shugabannin ruhi suna taka muhimmiyar rawa a rayuwar mutane ta fannoni ta fannin cigaba da ruhaniya tunani da kuma dabi'u wadannan shugabanni sune malamai malamai na addini shugabannin chociko masallatai ko masu koyuar da ilimin ruhaya ta hanya daban daban suna jagorantar mutane wajen fahimtar rayuwa da kuma gano ma'anar zaman su a duniya na farko shhugabannin ruhi suna taimakawa wajen gyara tunanin mutum da fadada ilimin sa ta hanyar wa'azi karatu ko tunatarwa suna koyawa mabiyansu darussa da zasu taimaka masu su rayu da gasakiya da adalci da tawali'u hakan na sanya mutum yafi fahimtar sa da kuma matsayin sa a cikin al'umma haka kuma shugabannin ruhi suna karfafa gwiwar mutum lokacin da yake damuwa ko wahala a lokacin da rayuwa ke ba mutum kalubale sukan zama tushen kwanciyar hankalida karfafa zuciya kalaman su ko addu'oin su na iya sa mutum ya sami natsuwa da bege yana gane cewa kowane hali yana da mafita shugabannin ruhi kuma suna koya ma mabiyan su yadda zasuyi rayuwa me tsari da bin dokokin ALLAH suna jadda muhummancin ibada hakuri tausayi da zaman lafiya wannann yana taimaka ma mutum ya zama na gari a cikin al'umma kuma ya zama abin koyi ga wasu bayaga wannan shuga bannin ruhi na iya iya zama madubin koyi misali ta hanyar rayuwar su mutane da dama na kallo ga shugabannin ruhi a matsayin misali yadda za'a rayu da tsoron allah rayuwar su da ayunkan su na iya zama hanya ga mabiyan su suyi kokarin inganta halayen su da ayukansu a matsayi na mutum ina jin dadin irin wannan tasiri da shugabannin ruhi keda shi suna tunatar da mutum cewa rayuwa ba kawai duniya bace akwai bangaren ruhaniya dake bukatar kulawa suna sa mutum ya dawo kusa da allah ya koyi hakuri yafewa wasu kuma ya dena son zuciya inajin cewa kasancewa da shugabannin ruhi masu gaskiya da tausayi kusa da mutum na kara masa kwarin gwiwa musamman a lokutan rayuwa dake bukatar shiriya da fahimta rayuwa tana samun salama idan akwai shugabannin da zasu rika haskaka mana hanya su rika karfafa mana gwiwa da kuma tuna mana da abinda yafi muhimmanci a rayuwa a karshe shugabannin ruhi ba kawai suna koyar da addini bane suna gina mutum ne daga ciki tasirin su yafi na zahiri saboda suna cusa gaskiya soyayya da fata a zukatan mutane wannan tasiri yana daga cikin abubuwan dake sa mutum ya kaiga ci gaba yasan kansa kuma yasan ALLAH